Hodhishsha yineemmo woyite mittu manchi hodhishsha kalaqe hodhanni heeranoha ikiha ikkiro kuni manchi hodhishshaho yineemmo yaate hodhishshu nookiha manchi beeti heerara dichaallano yaate hodhishshaho manchi beetira horo aannohu

Mitu manchi looso loossa hoogiro didanchaho, loosu manchi beettira heeshshosi woyyeesirate gobbasi lossate horo aate baallunkurichira horonsirate kaa'lo aano.

Mini uduuneti yineemmo woyte minu giddo heeraricho baallankaricho horo aanoricho kone mini uduuneti yineemmo ,mini uduuneti yinnenna gaamammano.

maashinubbate yineemmoti maashinete yineemmo wote birraoo kiirreemmota wole kuri lawannorira horo aate horonsi'neemmota maashinubbate yineemmo.

Bunu minenna, bunu minenna sagalete mine yineemmo woyte mitu manchi ofolle daafuro fushirara mare buna agano ,buna agge hakka hige sagale ittano garati

Hayyonna bude yineemmo woyiite mittu manchira hayyoosiitinna budisii heeraa mancho hayyotenna budisii noo manchooti. mittu manchi coyee cooyiiriha ikkiro budisinni cooyiire tirino yineemmo.

Daganna maate yineemmo woyte mittu manchi maate kalaqe heeranno manchooti maatete yineemmo woyte mitteenni gamba yite heedhanno dagaati